aleenni noo garinni woleno heewisiisaancho hedo hasse niwaawete giddonni fushshitanno gede kaa linsa aleenni noo garinni woleno aleenni noo garinni.

Kuni mati yinumoha ikiro alati chukote gido afamanorich ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooran anfemo qoleno yaate

Mini Looso borreessitanno yannara Rosaanno aleeni la nummo lawishshi mitiinsannonsari hee riro kaa linsa garinni Qarqaru Gade yitanno Kaima ikkannore konni woroonni giddo noo dhagge ikkitote aante kaima worroonni.

hattenne gufo fushshitine fidalete jawishsha lame lame ikkitine mimmiti nera hasiisannoha borrote malaate aante nabbabbinanni noose so ro baddine kultanno qaalla woleno kuri labbannore fushshe.

Nabbawate Albaanni daqiiqa Mini looso buuxa daqiiqa Loonseemmo loosse dagginoha mini looso sai barra ronsummo la anni taashshinsa Nabbawate Albaanni.

Qoleno nabbabbinanni aantete noota giraafete taaltino sagale saga la hooga babbaxxino qiniishsha hasiisanno garinni wonshshe Qoleno nabbabbinanni aantete noota giraafete taaltino.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera duucha le'e biiffe kashi'lite duu'mote noota babbaxxitino gawate aana worroonnita gorootete laalo xawissanno.

Kaameela loonsanihu addi addi uduunichiniiti kaameel addi addi horo aanno aano horo hendooniwa rahe mare mare iilate ikko addi addi uduune hogophate lowo horo aanno

Tenne giddo Atoote doogo tayisse aante fultanno xa mo sa ara heddanno Tenne giddo Atoote doogo tayisse aante Tenne giddo.

Konne mine addi addi garini minooniho iso minooni gari addi addi garinni yannasicho ogimma horoonsineeti mulesi leelano dubbi addi addi horo aannoho

Togo yaano Nabbawate borreessate macciishshatenna coyi rate danduubbanna egenno rosiisate guulchunna niwaawete umi injaawa udiinnichooti Togo yaano Nabbawate borreessate macciishshatenna coyi rate.

tini aleni leltano misile matti yinumoro. kunni udunichu bushuni loonsoniho insano madano mixasho disite noo. gama kayini madabaruni usure manxonni. insano ula woroni.

Biirote ofolino manna, kuni manchi birrote sooreessa ikka dandano koniranmo biirosi daganmo hajamaanosira woyi owaante hasidhe shiqanorirra amaaletenna hattonno wole owaante aa dandano

konne darga kaameelunna bajaaji ha'ranni nooha ikkanna, insanno hadhanni noohu biiffanno doogo iima ikkanna, kaameelu dani waajjoho, hattono badhensaanni hige biiffanno haqqe leeltanno.

Seennu hore ga nanno woyte calla saala Loossinanni ikkinore coyi ranno gede fajjaminorichooti Seennu hore ga nanno woyte calla saala Loossinanni.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile angatenni loonsoonni horo aanno uduunneeti.

kuni dargi daddalo dadda'linanniwa ikkanna, mannuno hidhanninna doodhanni noowa ikkanna, bolaalla duunne hee'noonniwa mittu kaameeli daye uurre noohu leellano baseti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile magano maga'note mineeti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waasa meemisinanni duucha meemo xawisse leelishshanno.

Dubu gido noo haqe aanna addi addi ce'a heedhano. Tinni ce'a galtinose haqu aanna asidhe minnite heedhano. Tinni ce'a sirtanohu guuphe qaltanniiti.

Huwatote dandoo bowira dandiitannohu nabbawate macciishshate albaanni nabbanbanni macciishshinanni nabbawate macciishshate gedensaanni assinanni rosu assootubbanniiti Huwatote dandoo bowira dandiitannohu nabbawate.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno misile

Doogote woyi dikkote offole bulee woyi babaxinoricho safare woyi bikke hiranno mana dadalaasinete yinanni dadalasinni mitoricbo woluwiini abite gidonni fushaato fushidhe hiritano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Haqqete, haqqe manu giirate hattonno mine minate, wolu'riranno duuchu loosirra haqe hasiisanotte haqe e'anokiwi mituno dinno konni daafira jaqqe kaasira hasiisano

Ficheete ayyaani iilliro seennu gaantinonsa garinni seennu mare faaro assanno qixxaawo kadanno Ficheete ayyaani iilliro seennu gaantinonsa garinni seennu mare.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qoleno Layinkita Tenne la anni noo Lexxi bararraaqe xooqe togooti higgoonke yee seejje ha risi Qoleno Layinkita Tenne la anni noo Lexxi bararraaqe.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro moola gidde muritanno tiraakitere leeltanni nooe.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Minu addi addi hiro aanno minu aanno horo giddo addo addi babbaxitono horo anfaani konni mini aanna biifanno qalame lende buurirro lede biifanno

Macciishshanna Coyi ra Hornyaamo Rosicho Coyi ra Harnyaamo rosicho yinannihu Ilamatenni ilama sa anni daggino dancha gadeeti Macciishshanna Coyi ra Hornyaamo Rosicho Coyi ra Harnyaamo.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate dubbu saada ikke dagunchu gare noohu leellanni nooe

Konninni kainohunni doogote qiniiti anga Xaphi assate kaameelaancho doogo aana widoonni higge hadhanno Konninni kainohunni doogote qiniiti anga Xaphi assate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Darotenni afi nanni sagale Looseemmo baadi shaana qunqumado shaana salaaxa qosxanna w k l Darotenni afi nanni sagale Looseemmo baadi shaana qunqumado.

Debiretsiyooni yaamamano sa'u sanara tigirete perezidaniticha ikkinoti qaanganite xaa yanara kayinni isi bayicho wole riqimbe isso hoole wole woronitta buuxinsoonni

Haranchona Seeda Qoonqo Lowo geeshsha danchu garinni Loonseemmo loonsoommo Haranchona Seeda Qoonqo Lowo geeshsha danchu garinni Haranchona Seeda Qoonqo Lowo.

Bununna sagalete mini jawu mannira irko ikkino yeemmo woyte looso seekke loosano manni mine mare sagale loosiratenni loosisiwi fule mannu loose qixxeesinoha hidhe ite agure loosoho eate kaayyo heedhanosi.

sa u yannara Hundansaanni xuruurronni qaalla borreessate budi garinni borreessine kolishshonna xuma yitannoreeti sa u sa u yannara Hundansaanni xuruurronni.

ani kaima saleedu aana Hornyaamo Rosicho yitannota borreessanna la ine aante noota qaagge ani ani kaima saleedu aana Hornyaamo Rosicho.

Konne darga worre heenoono uduunichi addi addi garinni loonsooniho iso sunte heenooni barcimi losamino addi addi mannnu ogimaniiti koni dargi la'ate leo geesha biifannoho

Haaro biifinse minonni kinchu mine kone mine lowo jiro woyi miinja afirino manchi mi'ninoho yaa dandinanni tene yanara lowo womaashi noosikihu togooha mi'nara didandaano

Saada minita gorrine mannu itanno gede maala murmurre hogu aana worreenna muleno usurre worroonni birra Itiyophiyu gobbaha leellinshanni hee'noonni yaate

Addinni la niro meyaa rosaanora wolqaatamma ikkatenni hanqisanno osolo mannu aana oso latenni saalu qaale horonsi ratenni iillitanno heedhuro rahe mereero hasiissanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mancho soofaho ofolt nooti waajjuulle uddidhinoti leeltanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu uduunne waajjo udure noohu leellanni nooe

Keere yeenna anga gantanna Ayyaantu haa nanni woyte yinanniri koo tee hagiidhitanni ofoltu Keere yeenna anga gantanna Ayyaantu haa nanni woyte.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro betekirisitiyaanete uure farsanni noo beeti leelanni nooe.

Teene miisilera nooha laanemowete loowo geshshaa asinne baanxemo aayrsemo maanchotti llosu maanati uudununo buudu uudunneti loowo geesha biifanohana daanchoo biifado ekkinota lelshanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate laalote xaaxancho shaanati

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile sasu manni uure noohanna goowaho hocco tuqitinore leelishshano.

Sidaamu budu udano udidhino beeto ikkite, sidaamu diru sooro ayanira ikko babaxitino sidaamu budira umo elleellete gophite sidaamimasenna budese hala'laduni eggensisino

tenne basera qaaqqullu roso rossanni noo base ikkitanna, rosiisanni noonsa rosiisaanchi xa'mo xa'meenansa dawaro qolate lowo qaaqqulli anga kayise no.

Dikko dikkote yinemo wogiteno tini dikko babaxitinore giddo se wore hiraniha ikanna tene dikko giddo duuchurichi leelano yaateni xawiseemoha ikanno.

Oritodokisete ama'no ikkitinotta leelishano togono yineemo woyite duuchunkuri umisi suudi heeranosiha ikkanna oritodokisete ama'nanono uminsa suude afidhino, koninino la'ne calla buuxa dandinanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno danchate baxissinoena

lanni leellanni qoroph atenni qorophatenni yannara qaalu damatenni baddanno qaali suudunni nooha gede rosaanote kulinsa korkaatuno xaadisse qaale nabbabbanno yannara bandoonni qaali suudi guuta ikkiro mitiinsannonsa ri hee riro hasiisannonsa coyishshiishshaancho.

Konne darga addi addi ogimanni loonsooni uduunichi leelanni kuni uduunichi addi addi horo aanoho isi aano horo sagale loosirate addintanni lowo horo aaano

tee basera afantino gashshaanonna annuwate giddo gaamantanno manni giddo mitto ikkinohu doobbichu alemayyo ximootosihu sidaamu nunu uddano amade footo ka'anni noote.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera faarso faarsara dirame uurre noore mittu dani uduunne uddire alba dagate widira higino seenne, xawanno caabbichonna amaaru afii borro xawissanno.

tinni miisile xawissanohu goobate gashanchoo ekkana kuuni manchinno gashottisi yannara danchaa loosu loosino manchoo ikkana uudirno uduninno suufena goowahino shamizenna charketenni loonsoni worrinotaa mallatu uudunsi aana nootano lelisha.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile alba keerunna ga'labbote sooreessa ikkinoha ximiteewosi xawisanno.

Kuni misilete la'neemohu, musilimete ama'no ama'nitino manooti woyi harunsitanori huucidhano huuchatotte suudeti, koninino tene ama'no harunsitanori koni garini alaha huucidhano

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro doogo hala'lado nna wajjo qalame ganoonnihu qalaammu leelanni noo yaatte

Tini misilete aana leltanotino omeega garmente taabori qirincaafe yineemotino mama afantanote yitine jedinani kone egenshshiisha afinooniri hani xawisse kulle yate?

Bolaale qodhite hossi yite uurite noo beto maa lelishani noonke mayirani ikite uuritinote bolaale kultanitinsoo mayirati yitine huwatinaniri hani cawise?

Konee darga leelanno hodhishi haranni noo gari lwo heesha danchaho ikkolanna kayiini mulesi leelanno manni goddamanokki gede addi addi qoropho adha hasiisanno

Kunni mini woyi biirote uduunnichoti konne uduunchi addi addi uduune mareekirate horoonsi'nanni. Konni uduunichira danchage waawancho woroonninna ikolanna kayinni wawanchu baraasinoka ikino daafo mooranchu gawajanoka yee yaadoomo

Yoote baycho wodhitanno Birra Hayle Sintaayyohunni qixxaawino maxaafinni rosoho ikkanno garinni woyyeessine Yoote baycho wodhitanno Birra Hayle Sintaayyohunni qixxaawino maxaafinni.

Looseemma ani nabbawanna ha runse maxaafu giddo la anni ha runsansa buuxi Looseemma Looseemma ani nabbawanna ha runse maxaafu giddo.

Hawassi quchumi koliderete aanna uurinsoonni xexereessa woyi motore, manu motore mituwinni wolewa wiinamunni iillishano'nsa gede horonsiranno konirano manchi beetira lowo horo uuyitano

Konne darga duunooni addi addi dani agatto lowo horo uyiitanote tenne agatto loonsoonihu babbaxitino laalo ganbba asineeti tene worre heenooni base lowonata la'ate tashi yitanote

xexerisu aanna beeto ikite ofollitinno gari dihagirisiisanoho xexerisa hoofanni afamanno beetino lekatenni baatto kaxe afamano daafo ikitosi la'ani manna dihagirisisanote yaate.

tenne basera afantino gashshaanonna annuwi nooha ikkanna, kuri'u giddonni, sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma gashshaanchi kalaa desitta ledamo hattono, galabbote gashshaanchi alemaayyo ximootosihu badhenni hige no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini satalayitete imira agana buumbe iimira fullannite yaate

aante noo qaallara eote fiche ani xawisanna ha runse aante noo qaallara eote fiche ani aante noo qaallara eote fiche.

ganba yee wayi gama noo manni ikke ganba yiinoti baxisanno kayinnila ikitano ikito dibaxisannote korikaatunno mitto bayicho Sami yee uurinoha ikikinni wayi mule haramanni no.

Qoleno togoo afii gaangaanu Konni garinni co immanke agaranturo dhibba afuu kaansere wodanu dhibbanna fayyimmanke agarantinota ikkitanno Qoleno togoo afii gaangaanu.

Tini misilete aana leeltani noo misile ayiimate woyi sumuda yinaniha ikanna koneno egenshshiishaho yine suminanisi yaate sefinna umi dirimi hosipitaale.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro bunnu mine ooso offolitte nootti leelittanno yaatte

manchu kolidda uddire kolishsho borsa uulla wodhe birra wiizunni adhanni nooti leeltanni nooe konnira lowota biifannoho beetu kuni beeti su'ma abeweeti

Dancha gede biiffe noota giwirinnu laalchi giddo mitte ikkitinotera sindete yine woshshinanni laalo noowa albaseenni higge weesenna minna no yaate

Baqqalu haanjunni Loonseemmo aane xawiro dodissanni noo oofaano La ini konni garinni uurritanno Baqqalu haanjunni Loonseemmo aane Baqqalu haanjunni Loonseemmo.

xaa qaali suudu deerrinni nooha xaadinse qaalla aantete noo nabbambeemmo xaa qaali suudu deerrinni nooha xaa qaali suudu deerrinni nooha.

Sagalete mine tene sagalete mine adi adi daniri nooha ikana sagale agatto waayi lasilaasu hatono babaxitino agato noo gede misilete aana lenoomo.

Sidaamu dagoomu qoqowi ayiradu perezidantichi desti ledamohunna loosu harunsasinesi baala haaro minonni rosu mine maasise woyi towaate fulitanotta misile xawisano

Nabbawa gede assinsa Loonseemmo daqiiqa kayinni Nabbawa gede assinsa Loonseemmo daqiiqa Nabbawa gede assinsa Loonseemmo daqiiqa kayinni Nabbawa gede assinsa.

Konne bayiicho bababxxino dani uduunnici nooha ikkanna, konne uduunnenno roorenkanni baadiyyete qooxeesira horonsi'nanniha ikkanna, baatto loosi'rate hattono kosho boci'rate horonsi'neemmo.

Buni mine kuni bunu mini yineemo woyiteno sagale sagaline sagalinoomo sagalae duushitunke gedensaani angani bunaati yaate iso sagale intikini diangani.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Wolu qarqaru co imma hunannori Qarqaru co imma hunannori minnatenninna addi addi faafirikkanni babbaxxinowiinni fulanno Wolu qarqaru co imma hunannori Qarqaru co imma hunannori.

Wayi giddo asaamu leelaani nooe tene misilete leelishani noote giddo yaate tini asaamaa wayyi giddo calla afantanota ikite leeltano yate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kunni dubu gido woyi haqete aanna heerano cilaada galasho woyi moote galasho yinne woshinnanniho Kone galado mayi marela la'o yee halchoomo.

Kuri sasu mani misilete aana la'neemori mimito hanqafe uurite noore ikkitanna, akatinsanni la'numoha ikkiro afarete woyi sumaalete yine woto wora dandinanni

Umo Lekkaanchu sa ara giddora e ne motore kayinse qorophote qixxeessinoonni malaatiwa waajjo saqqe garunni usudhine ha ra hasiissanno Umo Lekkaanchu sa ara giddora.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera baqqalanna duumo buurroonniha fa'namino mine. Albaanni waajjo guggu'lite ofolte noota mitte manchonna kincho xawissanno.

Jajjabba hogowo mitu woradini wole woradda tayinse sa'ne loonsanni woyte togo kaameella horonsi'nannitta ayiino afino hajoti kayinni ani waajjeemmoti hogo assine batinse hogombanni garati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini maati togo ikkite nooti maati baattote aana giira nooha laewanno

Bogga borreessitanno yannara kifilete giddo borreessite gutunna woshsho su ma badde leellishshannoha ha runsi Bogga borreessitanno Bogga borreessitanno yannara kifilete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kunni illete leelani noohu cibbine kayiisonni haqqeti tenne haqqe giddo babaxitino haqqe no hakiino sa'eena uyitano horro ba'ete isewiichini afinanni horro....

Konne darga leelanno uduunichi addi addi ogimanni woy hayyoni loonsooniho kunu uduu ichi noiwi la'ate addintanni biife leelanno isinno addi addi caabicho aate lowo horo aanoho

seennu ganba yee mittu dani uduunne budunniha uddire angnsara haanja hayiisso amade umonsa mittu garinni nloosireenna mitte merreeroho e'e dibbe gantanni no

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni egesnhiishi addi addi malaate leelishanno egenshiisha horoonsinanihu addi addi bayiichooti egenshiisha horoonsinanihu addi addi garinni ayiimma leelishatena babbaxinore horoosirateeti

Loossinanni Fidalete jawishshi nna xa mote aante noo shae giddo noo malaati noosi hedo co imma agarre qixxeessinoonni Lowo geeshsha danchaho.

Kunni haqunni loonsoonni hinkote fiqiiqichooti. Konne angatenni ogimmanni loonsoonni fiqiiqichooti konne fiqiiqicho horoonsi'ne fiqiiqinoonni hinko xabbano gara afinoomero tunso xawisano.

kuni itiyophiyu baawura ikkinohujawa manna gobbateni gobba massannohunna mitte doogora albiranna badhera hara dandaannohu danasi waajjo duuumonna haanja kuula afirinoho yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Jawu seedu maxaafinni nabbawa qaaqquullu qaale la anno daafira taashshe rahe nabbawate lowo irko ikkanno Jawu seedu maxaafinni nabbawa qaaqquullu qaale.

Kuri misilete leelitanoti bo'ncooni haqenna boosallo ikkassi sasu bacichi boosalo noota leelishanno, manu sase bacicho wore giira giire booso babaxitino sagale ra'isirano

Tiini miisle leelshannohu llowo daani haatono loowo gooba daani noota xawisanno kooleno daanchu miini baare noota baarcmahoo offolino manchinna urrino noota laanmoo.

konne bayicho afantino gashshaano ikkanna insano mittimmatenni gamba yite dabbo murtanni nooha ikkanna, lamu sidaamu budi uddano uddidhe nooha ikkanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

jawu hijaari quchumu giddo gotti yee noohu giddo buusu aana loonsoonni doogo aana giddinaniwinna dirrinanniwi no badhesiinni hige duuchu mini no yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kowiicho mine haaro sabbunni loonsoonniti eeltanno

Buurisame qixxeessinanni woyte assa niwaawete giddo noo hedo xaphi assite hasiissannore aantensanni borreesse Buurisame qixxeessinanni woyte assa niwaawete giddo noo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno tirtirshiseno daddalu woy buna anganni baseeti yinanni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu kiiro booddu qaaqoho afansha aanni leelanno

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile alter hedeewelicho dano xagisate meererishsha xawissanno.

Badhete bayire noohu xaggicho gideho gananiho woyi kinfaniho kone qixxeesittanoti mootimma ikkittanna giwirinunna irshu biiro widooni qolle harunsi'ne afi'nanniho gidu iima da'mulchu uwe itanokki gede.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro mitte xaraphoheesinna kursete aana noo doose leeltanni nooe.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

haanja muronni qoqowamme afamano qooxessa ikanna konni haanja muronni qoqowaminohu giddo shiimaadu shaanni hattono qolicomaho yinannirichi giddo giddo sa'e sa'e afamanno yaate.

Tini misilete aana leeeltani nooti egenantino gashaano ikitana suminsano ayiioti afinooniri sumasino loososino mama heeranorono kule,e afinooniri hani rosaano xawisse?

ttini alenni leltano misile hittoteya yinumoro dikote hdana hiirama noo. insano mize awukato woluno kuuli lawanori noo. manchu borsa anga amadinohu albanni hige uure noo.

Qolteno mini loosi rosaanonniha hegersate dandoo albira qaafisasi gamba assite buuxxanno Qolteno mini loosi rosaanonniha hegersate dandoo albira qaafisasi gamba.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate farashshu hayiso itanni no dana duumu

Lawishshaho gufote giddo mitto qaale garunni nabbaw bb inokki rosaancho Umi gufo garunni nabbawootto Lawishshaho gufote giddo mitto qaale garunni nabbaw bb inokki rosaancho.

Qaale Umo ani mitto qaale qoonqote konne xaadinse nabbambiro fushshinanni tuqqonni worroonniha xaadise nabbawe yine nabbambanni Qaale Umo Qaale Umo.

Jawu anni gaawesi biifino garii uddire nafara ofolle no badhesiinni higeno fenigote mini no weeseno no gate haqqene wolurino no

Kone duuchu dani uduuni no insano mitu huuro lede gotti assano muziiqana hattono wolootu babbaxxitino dani elekitironkisete uduuni wo'meti noohu tene basera.

nafaru awawunni bifiniseseekine amandooni gari lowo geesha tashi asanno hoowete giddonno haanja muro afamase hajirisisanno kayinnila hoowe kinichunni hoowa hooga dibaxisannote

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno

Dawaro ikkitanno qaalla aantensa Nabbabbanno yannara huuronsa garinni saleedu aana borreessite fushsha waajjitanno heedhuro leellishinsa jawaachishinsa Dawaro Dawaro ikkitanno qaalla.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Layinkiti qarqaru co imma huntannoti Co ichu qarqari dancha caale afi rinohonna shumate mine horoonsi ra hoogate Layinkiti qarqaru co imma huntannoti Co ichu qarqari dancha.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro kittonitti mittu Kasi shamaxxe leelittanni noo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile dagate fincora coyiiranni noo beettootinna badhesiinni babbaxxino intanni muro no.

a saalino rasinni uddi woyte Hakka Hakka woyte uddi rasinni saalino Daphaso busha Sidaamu budira dhiwame woy mikitanni Yee !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuni woraqatunni xa'linonihu tito kaamella hiranni base ikkase biuxisiisanoho, konirano kaamella hidhate hasiranno mani tito kaameella hiraniwiini daye hidha dandano

tini aleni leltano misile maati yinumoro .lowo gesha bifano mina minantino. timinano ijarate yamantano albanni e'nara woroni woalchino loowo gesha bifano.

Loonseemmo Mitte coy fooliishsho giddo noo su ma lamewa gaammannita assoote kulannoho Loonseemmo Mitte coy fooliishsho giddo Loonseemmo Mitte coy.

kuni aleni lelanohu mati yiinumoro kamelaho hiko noya yinumoro kolisho dogo anna harani noo. qole midadosi haqe diirante uurite noo. mitto midadoni dogola leltano

Konni mini giddo leeltanno addi addi wonbbarra loonsoonihu addi addi kalaqamu haqqiniiti insa afantannomine minonihu addi addiriniiti konni mini aanna addi addi qalame buurooni

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile adhanna adhamate garaati.

Barru Rosi Amado nabbabbanno yannara rosaanote ranke suwisenna taashshite nabbawansa Suwise Nabbawa ha runsinsa Coy ra Loossinanni Gurda danchu garinni.

Konne darga leelanno wedelli addi addi garinni booharinni mimitinsa ledo heeranno baxille leelishani leelanno insa noo base biifine loonsooni garo xaggete

Tenne godo le yannara qunquma yite qeeltu garo widira qolte tugge insa bokkotenni agurre wole xooqqanno Tenne godo le yannara qunquma yite.

Egesnhiishu addi addi darga horoosirate lowo kaa'lo aanoho koni egenshiishi aana buurooni qalame addi addi horo uyiitanote kone qoixeesa liwo geesha seekine ka'a hasiisanonke

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno maccate wodhinannite seesate seennu callu wodhanno .

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera dirunno uurrite noore burrittaame udano alinni wori geeshsha uddidhe angansa usurante noore duucha gaadaano xawissanno.

konne darga mannu mittimatenni footo ka'anni nooha ikkanna, ka'anni noorino sase meento ikkanna, kuri meentino gobbansa bude egensiisanno garinni uddire no.

Duucha lukkuwa hirranni basera mannu hidhanni noohanna hiranni nooha badhensaa nni hige nooha mineno haqqetenni loonse lukkuwa giddo worroonniha fushshinanniwaati

Kuni la'neemmori godo'lete daafira egensiissanonke tenne godo'le daa'atate jawaantto lowontta baxxissannona uddidhino uduunichinsano lowontta baxissanno konnira harunsinonsa lowonta baxxissanno danchuulleho

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile shiima bilbilatenna audio macciishshate horonsinanni bilbilaati.

Kuri lelitano rossano maritte aniganisa hashshidhani noore ikana tini rosanono rosano ikanissa lilishanota usldano woy yinforime ididhe lelitanni rossu mine afanitano.

Teene miislera lanemonnte geede biifado sidenkee wedelitte nootana esseno qollo yiinanita buudu uudanona haatono xooqano wortinnota uumunni leekate geshshaa xuuma ikktnota lelshano.

Minu giddo togo uduune loonse biifinse wodhinanni woyte lowo geeshshati baxisanohu ofollate injanoho mannu gamba yee hasaawa hasaawate ikko amaalamate injano gede assine loonsonni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mannu ruuca dodanni noohu leellanni noe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni rooe leeltanni nooe lame uurre noori dana daamuuddu

Miname goofinokkiha minani hee'nonni mine ikkasi leellishano, kuni mini babaxinoricho horonsine minaniho, lawishaho kinicho, ashawa, fero, waa hattono wolere horonsine minani

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuni la'neemohu misile leelishano'nkehu babaxino garinni manu haqqetenni looso caama wodhate woyi dardare biifinse worate loosinoonni haqu madardariyati, kone madaridariyano manu loosano

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu dagara qaru quchummi giddo noohu sumudaho

Qaallate Xiinxallo Loossinanni aantete noo daqiiqa qoonqote tuqqo xaaddissine qaalla Qoonqote Tuqqo Xaadisa nabbabbe Qaallate Xiinxallo Qaallate Xiinxallo Loossinanni aantete.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. loowo ijarati woyi mine minu anani minoniho hojasino loowoho danasino biifano. huundasi hamati manni noo.

Togoo kifilete albaanni shiqishshanno gede assantenni waaxote miili ledo woy gaamote giddo mimmitoho shiqishshanno gede assa woyyitanno Togoo Togoo kifilete.

Tinni dubu gido heedhano saadaati tenne saada horo gobayidinni daano manni womaasha baate la'noha ikanna qoleno ugaaxe maalasi horoosiran tenne yannara ugaaxanni noo manna konni buudinni qasaka yee yaadoomo.

duuchu dani maashinna mannu loosanno looso ajishate kaa'litannoti nooha ikkanna tini baatto darate horonsi'naniti danase bullla baqqala kuula afirino kameeli aaninni dirritanni no

Kuni lelano mini minaminaohu lemichunnina maniqqurete sarinni minaminoha ikana konni mini gidono kaliki worinnisa heshsho garrini hedanno manota ikanissa lelishshnno.

aleenni la nummo lawishshi garinni lawishsha la atenni ki neno hasiissanno aante noo coy fooliishshuwa marro qoltine hedo heewisiisatenni borreesse.

lamu daniti ofollinanniti laastikete wonabre noowa badheseenni hige egenshiishshu no isira badheeni higge noo doogora duuchu kameeli haranni no yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

mittu manchi kolisho suufe udire iletenno marantsire wodhe kolisho wonbarera ofolle afamanoha ikanna konni manichi badheenni higge mittu ethihopiyu sicci afamanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile haanja murooti kuri giddo gama weesete.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Maashine tini maashine misilete aana leeltani nooti mine woyi kinna diigani noota ikiyana hogowano makiini kayini doogote aana here hogowani no.

Qolteno garunni albira qaafate kifilete gobbaanni addi kaa lo hasidhanno afa dandaatto Qolteno garunni albira qaafate kifilete gobbaanni addi kaa lo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Quchumu gido mannu dikote dikiranni no. Tenne dikko dikiranni noo manni duucha ikino daafira mimitu ledo xiiwamanna mooranchu wuxe adhansaka yee hululamoommo.

Ayiradu sidaamu dagoomi qoqowi perezidaanitichi desti ledamohu haanju kaashi ashaara wori, kuni haanju kaashi ga'ara ayerete sooro heedhanokki gedenna ilamate lawisha ikka dandano

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera ;ame hirranni muuse albaanni wodhe ofolle noo seenne, wole qolte ale higge hadhanni nootanna kolishsho qodhanota wole mitte lekkanna kinchu doogo xawissanno.

Tinni kinna kalaqamunni kaasantino itophiyu gido konsote afantanota ikitanna tenne kinna anni mayi mare daa'atola yee lowo geesha ike halchoomo.

Laalono Dukkani buuxidhanno gede assatenni qoltinose dawaro duushsha gibbeennase marro qolte borreessitanno gede kaa linsa Laalono Dukkani buuxidhanno gede Laalono.

kuni jawa dodansho yaanno uminni addisi awawu quchumi giddo qixxeessinanniha dodate heewo dodanni noo manna mittu dani uduunne uddirinoha anfanni

hattenne borro lame lame ikkitine aane noo borrote budi Mitii mitanno heedhuro garinni hasaabbinanni so rose fushshe hattenne borro lame.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muro noo gede sekine bundhemo gari heerano isino foolu nosiricho ikana manniu horonsiranoreti isino danchaho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mine seesisa Kuni loosi duucha yannara duuchu Dani qixxaawo heedhuro mine biifinsanni uduune hiranni yaate kunino lowo geeshsha mine biifisano uduuneeti yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afin ofolite nootana sidamuniha budu udune udixe urite noota noota xawisana isi I ofole again noota xawisana

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Loossinanni taalo roso rosateno ikko biiloonyu darga ofollate wo ma kaayyonsanna qoossonsa hanni aleenni ini agarantinote Loossinanni taalo roso Loossinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

mannu sagale loosiranno udunni giddo mittu roorenka waasa qishirate horonsi'nannihu su'masi badiroho yinannihu nooha mereero duu'minoho qacce qacce waajjo kuula afirinohu fanu no

Labbalu umu danancho haransite mudhittano woyte lowo geeshsha biifanonsa tene basera loossano mannino qajeelle ogima noonsa wedelli loossano eo jawa no loosoti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate mannu gamba yee hasaawannni nooti leeltanni nooe

Qoleno doogo tayinsanni mitiimma noonsa macciishshate woyte addi qoropho assa hasiissanno Qoleno doogo tayinsanni mitiimma noonsa macciishshate woyte Qoleno doogo.

tinni aleni leltano misile maa labano yinumoro. lowo mani ofole nohu leelano albansani hayilandete wayi nonsa maanu mayitino labaluno ganba yee noo.

Hakkunni gedensaanni aantete gamba yiino manni giddo bayriidi geerchi bado badotenni ka ine kifilete miilla nera shaafeetate cu me aanna intanni.

Kuni misilete la'neemohu Dodanoreeti yinanni, kuri dodanori tophiyaahonna itophiyuu gobaanni dodate kaayo noonsareti, kaajiteenabseekite qeelate doduha iikirro dancha guma afidhano

heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa daqiiqa kifilete giddo seennunna labballu Looseemmo jawaatte nabbabbannonna mereerima woy aleenni kayissine gede nitanno taashshite la atenni yitiniri gara ikkanna hoogasi aanchine jawaachishinsa.

buletenna shaanuni hatonno babaxinnore horonsi'ne qixeesinani sagalle ikitanna tenne sagallehu su'misenno kurikete woyi hu'mote yinanni tenne kurike intiha ikiro lowontanni duushitanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro haaru dirirra walchoho wodhinanni duume awawi leelanno.

Mitete kayinni wolootu rosaanonni luphi yitino egenno woy kalanqete dandoo heedhunsaro kuri kaa late dandoo afi ra hasiissanno Mitete kayinni wolootu rosaanonni.

kuri afantino gashshaanonna annuwaho yine woshshi'neemmore ikkitanna, mannu loosi'rino loossa woy jajja daye towaanyo assanni hattono gumma amade footta ka'anni noo mannaati.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Duuchu dani sumudi noowa mitticho Itiyophiyu qansicha ikkinohu dodate heewora kalqete deerrini jawa qeelle assinohu hayiile yinannihu hotelenna sagalete mine kulanno sumudaati

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile anga biire amadinota mitte mancho xawissano.

Lamalate Rosi Umo Qarqaru Gade Barru Rosi Amado Lamalate Rosi Umo Qarqaru Gade Barru Rosi Amado Lamalate Rosi Umo Qarqaru.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu maaho dirame ofolle no kowiicho yiniro dikkotella haranni nooho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate hojjaamete beetto nooti leeltanno

Macciishsha daqiiqa fa nantino faabirikka lowota giirantino ayyare woy kaarbondayoksayde gordu iimira facci assite agurtanno Macciishsha daqiiqa fa nantino faabirikka lowota giirantino.

Aanteteno niwaawete giddonni hasse duu rantino qoonqo fushshitino qaalla hasiisanno garinni amaddino qaalla lawishsha eemma o nena woransa la anni taashshinsa seekkitine ha runse.

Addi addi ishininninna hadhonni addi mitiimma afidhino heedhuro kainohunni way keeraanchimma ba ate Addi addi ishininninna hadhonni addi mitiimma afidhino.

tini dubbu saadaati iseno geedimoho manna assitannori dinoote maala intanni saadaati danase bullate manna affe la'anni nooha lawanno la'nanni woyte ise

Bunu mine kone bunu mine yineemohu albaani siinana jawana wodhine ofolinani base ikitana bunu amali noosihu baalu daye age gooro fulano.

kuni kalaqamu kinna afantanno darga ikkannana hattonni giddosi dhaggenna maalale ikkitannota kalaqamu godda giddosi amadino. hattonni lowo manni dagge tawatanni afantanno.

Tenne misileraa lannemo gedee ekkiro fayyimate ogeyye hattono xiwammano noota xawissanonnike fayimmate ogeyyeno addi loosu noonisatanaa uyittaninno sokanshonno danchcha ekitnoota lelishanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Motorenna manna motrorena mannu maa asani noohu leelanone misilete aana afinooniri kultinanieha ikanna manu qaccete gamira uure no yaateni xawise`e?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile saadatenna mannaho motoreate.

supperimarkkeettete mirte giddo mitte ikkitinota sgalimmate horonsi'nannita ashshagante shiqqinota sagale angatenni amande leellinshanni hee'noonnita badheseeni duucha dirre lame widoonni worre hee'noonni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mittu madabarira giddo woroonni gomanzare afanitannoha ikanna tenne gomanzare leddo mittu kubaayinna mitte siinne afantanno tenne gomanzaretinno horose budenna ga'ninani woyite mixasho riqatte ka'litanno

Hakka wote mannu nabbabbine aante noo xa mora dawaro saadatenna womaashshu aana dano daftari ne aana borreessitine qolle Hakka wote mannu nabbabbine.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile anganna bisu moolanokki gede horonsinanni bisu looshine leelishshano.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile hasaawaho ofolle nooha duucha manna xawissanno.

Seenu woy meentu udiranno udano, tini udano meyatteta ikkase woroonni udidhino qamisenni buuxxa dandinann tini udanono lowo geesha horo uyitano

Loosu kunino kaima assi rinohu rosaanonke nabbawanna borreessa hiittoonni rossannoro xiinxallo assatenninna Sidaamu Afii jirte garinniiti Loosu kunino kaima assi rinohu rosaanonke.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. bifa miini gidonni dalasa wooroni dalasu aana firashe woroni firashete aanani diphano wooroni woolurino bifanori duchuri noo.

Kuni lelanohu mayimanike xawisanoha buna yinaniha ikana kuni bunino totisame aniganni gede asine siqinshoniho gafatote garino xoxxisinoniha udule uduloniha jawaanu gido worre ilishshani dogoti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

giwirinnu laalo giddo mitte ikkitinota danase duumo kuula afidhinota mittowa ganaba assine worre duunne iimaseno amaaru afiinni haanju kuuli borro borreessine worroonnite

Hattono kifillara qoonqote tuqqo qaali suudenna qaallate giddo afantanno kifilla wo naalshuwa qaallate xiinxallo gafira uynanni woyteeti Hattono kifillara qoonqote.

Kuni mati yinumoha ikiro murotewin afina'ni richot ikana isena muuzete yinanita ikitana sagalimate horo aanorichot iseno dancha tenna sagalimate horonsinanirichot

Loossinanni kayinni aante noo qaalla bisubba xaadissinanni wole fiche afidhino qaalla fushshe Loossinanni kayinni Loossinanni kayinni aante noo qaalla bisubba.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Isayyo Borreessa Malaatta garunni horoonsi ransa daqiiqa buuxi Looseemmo lame lame ikkitine lame aleenni la nummoha coy fooliishsho borrote bude agadhitine borreesse.

Minu saada addi addi horo uyiitanote tini saada uyiitanno horo addo, maala buuroonna woleno kuri lawanore giddose amadanote kunni daafira saada seekine alaa'la loeo geesha danchate

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. haqicho lalo uyitawote iseno maati yiinumoro awukatote .horrosejaawa gesha xanqatate. horosse lagalimate ka'litano wolurirano ka'litano

Kuni kokobotu hamate leelanta insano horo nonsa udunicho ikinota buxinara baxema dikote shimadare safare hidhate horonsinani udunicho ikinota huwantana dandinemo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuri leleitano udunuba babatitinore ikitana horronisinanihuno amanote minena sirribu mine ikana umihunino lidete gidoseno amaddanohuno lee kirret layinkihunino kyboridete gidoseno amadonotinno lemina sholet

Rosaano addi addi garinni ganba yite dancha roso adhitanni leeltanno insa rossani noo mine addi addi garinni loonsooni uduunichi leelanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manchu umoho barimeexxa qolonniha wodhe, uduunne wo'ma budunniha udiire, iillette maxanxxire wodhe, anga siqqo amaxxe, silikettenni hasaawanni noo

Mimmito labbanno Mittella kayinni duu rante lame coyshiishamaancho fidale marro higge ikkite borreessantanoti Mimmito labbanno Mittella kayinni duu rante lame.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qarqara hiitto agaranniro kultanno Dawaro niwaawete giddo afantannowano Gobbate giddo noota haqqe doogiweelo kultinanni Qarqara hiitto agaranniro kultanno Dawaro niwaawete.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino ugete godo'lenna barcimaati yaate

Qarqaru co imma tenne gedeeta hoonginni daannohu babbaxxino dhibbi heewisiissanno hedo niwaawete giddonni diamadannonke Qarqaru co imma Qarqaru co imma.

tini alenni leltano misile mati yiinumoro. kuuni bayichu lelahu ama'note bayicho lawano isi maho ka'lano yinumoro manu balu ganba yee hucato asirano.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro cufante noo hoowenna minu leelanno.

Tinni illete leelitanni nooti ittoyoopiyu telekoome malaateti konni malaatetira aanaho noori sasu Dani qalame noosi hakiino sa'eena jajjaba fidallani borreesinonni.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tenne miislera laanemo geede ekirro manchuu betti hedossi woranno maxxafa ekkinotana kunnino manchuu umissi heddo challa boresannoha ekkana mannu balahoo dorshasitti.

Danase kolishsho ikkite Itophiyaho sette xibbe ikkitannoti guraydinna qiniiti qoolise aana kalaadimma ceate sirchi Danase kolishsho ikkite Itophiyaho sette xibbe.

Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo hasiissanno korkaatta malaatta qoonqote widdira qolte tira dandiissannohuraati Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo hasiissanno Qoonqonna.

kayinni aante noo dawaro ne gara harancho gufo giddo darbu malaate garunni ikkanna hooga ani dawaro saleedu aana worranni qolle borreessino.

Ani kuri egennama wedella massagaano sidaamure shiqqe afoommonsa jawattota ikkansa Deneke ikonomete golinni jawa egenno noosinna loosoho fiifa wedelicbati ledosihuno hattonni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro mini giddo horonsinanni soofu uduuneeti.

qaaqqo shiima rosu mininni fultanni nooti waa aggara marte baanba gante waa fushshitanni noota angasera dafitarra amaxxite noota anfanni yaate

Kunni Manu hijaara wole minnara diinganni hee'noonniha ikanna kunni diigamikinni uure noohu koe kinseenna aannaho uwe gudansaka yee lowo geesha masoomo.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile kollishsho uddanno uddidhinno mancho leelishshano misileeti.

Maalu sagaleti tini sagale lowo geesha saga'lanohura lowo horo uyitanno, hattono maninatinke kaajjiliranno dumilira lowo geesha hasisanotte tene sagale loonsonni gari injaano

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Xa tenne missile aana worroonniri leellishshanni noori ninkera doogote gama noota daddalu minna, daddalo egensiinsara rarraansoonnita babbaxxitino egensiishshiewa badheeni nooha baqqalu kuuli ijaaranna korreente sayiisaanno siiwo leellishshanno.

konne darga mannu looso loosiranni nooha ikkanna, kuni loosino xaawulu loosa ikkanna, babbaxxino dani uduunne loosanni afamanno, kuni loosanni noohuno gonxanni daalasaati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mine diingoonni baychi leellanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Barru Rosi Amado Rosano aleenni loonsummo garinni umo qaallate noonsata fidalete aante Qaallannita borqaallate fiche la ine taashshe Barru Barru.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota qoleno malali'nani geshiho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate abiyyi muushshi yee noohu leellanno

Borreessa Loossinanni kayinni aleenni noo lawishshi daqiiqa garinni onte mannu su manna onte Borreessa Loossinanni kayinni aleenni Borreessa Loossinanni kayinni.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile murroonni maala woy qurxete yinanni sagaleeti.

Konninni kainohunni labbaahu ilamiro Xaa yannara kayinni mannu rosunni meentu shoole hige ilillisanno Konninni kainohunni labbaahu ilamiro Xaa yannara kayinni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Babbande noo qaalla qaali suudu widira qoltine borreessiniro qoroph otenni yaannoha babbaddine borreesse Babbande noo qaalla qaali suudu widira qoltine borreessiniro qoroph otenni yaannoha.

kuni addi addiha biifado injinoha assine hocco gombanni mineeti. konni mini giddo loosanno loosasine lowo qajeelisha adhite horaameyyete biifadu garinni loosanni afantanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile borro nabbawanni soofaho ofollino manchooti.

tenne basera mannu daddalo dadda'lanni nooha ikkanna, kuni daddalino shaanao lawinore burtukaaneo lawinore hidhinanni base ikkanna, beetuno hidhanna beetono isinni ledo hasabbanni no.

aga Yoo Yoo aga yaa qeelantu garo qeeltu garora uytanno manchi woy beettira obbikosenna fuda umisi aana fincinanni Agishsho ikki !

Mitte higge lame woy Balgudu Alamete noo ceate sirchi giddo sase quuphe qaltanno Mitte higge lame woy Balgudu Alamete noo.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro shaafeta maalu shaanunni quuphphu sagaleeti.

Waaho qooxessasi dooyissinne huxxine heyinnotta maalatissanno. baxxerichi kayinni waa noowini xuururrite(goshshoshe)noowini abittanno tuubo noota leelishanno. annitettenno yaano wayyi jaala haanjju kashshi notta buxxisanno.

Baatto loonse guma hoongiro gobbate Rosaanote giddo addi addi korkaatinni sagale ajjanno Baatto loonse guma hoongiro gobbate Rosaanote Baatto loonse.

Tini beeto hiite gobatte albaseno hiika higge nooha lawanone umisera wodhite noorichi maati tini beeto sidaamunitenso mayiinite yite hedatto ati?

tenne basera mannu mittimmatenni gamba yee uurre nooha ikkanna, konni manni giddono booto siiwotenni sakkaalte kartara qixxaabbanni nooha ikkanna, bootuno dana duumoho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

KUni egenshiishi giddosi adddi addi horo amadinoho isi leelanno basenonaddi addi qarinni qooxeesasi biifanno gede assine loonsooni konne egenshiisha la'ayanni lowo geesha tashi yiinoe